Ndiri kuona shangu dzine ruvara ruchena kuchidodoma. Uye dzine mutaro mutsvuku nechepakati. Uye dzine ruvara rutema mukati nechepamusoro. Neruvara rwegireyi.

Ndirikuwona zvipikiri, ndirikuwona chekumhezvesa zvinhu, ndirikuwona zvekupoworesa zvinhu, ndirikuwona zvekusunungurusa zvinhu zvakaita sembambo kana paneshakasungwa ,ndikuwona mbambo yekurovera.

Tiri kuona mukadzi mutsvuku akarukwa akaiswa mabhidzi mumusoro pane mabhureidzi ake akarukwa.

Ndirikuona sinepichati yekuzvitora nayo mhikicha. Ine ruvara rweyero nerwuchena nerwutema.